Paɣasaribihi n ʒɛya ka tahapona ʒɛnʒɛ tiŋa ka zahama bɛ dinni paɣa yino yɛla liiga boɣa jia yɛlo ka bob bobga ka niraba ʒi loori ni ka paɣa yino yɛ liiga piɛlli ka gba so

So n chɛri o zuɣu baaba shoop ka so jinjɛm waɣanli ka zaŋ chinchin n pobi o nyingoli ka n ba yino chɛri o zuɣu ka gbubi mashin o nuuni ka pili zipiligu ka kpa spees

Paɣasari bihi n chɛŋ kuliga bi mii nyɛla bi niraba ayobu bi mii zaa ʒila tahali ka yinga gbubi baaji yɛlo o nuuni ka yɛ liiga ka so chinchini ka yinga ʒɛ o nyaanga ka yɛ liiga giriin ka gba so chinchini

Niraba n bɛ daani ka boraadɛ tamtam teebuli zuɣu ka naan zuhi gba biɛni ni alibarisa ka n ma so gbubi bia ka so chinchini ka yɛ liiga piɛlli ka paɣasari bili so gba so chinchin ka yɛ liiga piɛlli ka kpabi bia o nyaanga

Ma’ so n-chimdi boofrot ka tam pan pan maa puuni kpam biɛli di ni ka o yaari boofrot ka o luɣuli mi kpa’ gaɣili zami ma maa mi yela liiga ka so jinjam ka pili zipiligu ka taha za o luɣili

Loori nim n chɛni palli zuɣu ka kuriti dondo tiŋa ka loori nyɛ sarati ʒɛya ka loori ʒiɛ gba chɛna ka loodi niɛma dinni ka niraba ayi ʒɛya ka yɛ liiga piɛla ka loori piɛlli tiligi kanna

Dabba ata n ʒɛya ka yinga gbubi tahapoŋ n tiɛri kom tahapona maa mii nyɛla tahapona ayi ka yinga yɛ liiga yɛlo ka yinga gba yɛ liiga ka pili zipiligu